Mutuleelka hoose waa cadaan waxa kujiro birr cadaan

Waa fanaanad madow iyo guduud ah

Sedex jijin oo gacanta lagasganaayo

Bonbalo ugu jiro surwaal madow ah

Waa jiko qeybta faraxalka iyo armaajo leh

Badda oo kuxiran doomo cadaan iyo madow isku jiro

Waa masaajid waxaa fadhiya wiilal wataan shaatiyo caddaan

Waa fadhi labo xabo ah waxaa dusha ka saaran labo barkin

Kaniini aad ubadan oo leh midab cadaan ah

Labo sariir uu dhexdooda yaalla roots waxaa saaran gooyaal cadaani buluuga rogana waa madow qolkii yaalaan oo cadaan

Waa afar saxan oo ku jirto cunto labo moos iyo weli ku jira cabitaan oo miis saaran

Labo ookiyaalo oo mid cadaan yahay midna kafee yahay ma ubaahantahay

Nin iyo naag ninka dhiiga laga cabirayaa

Arday dugsi dhexe dharkooda midabkiisa waa jaale mid aya id card wato

Armaajo qeybta hoose waa madow

Meeshaan waa meel joogaan wiil farabadan wiilasha waxay wataan khamiisyo

Meeshaan waxaa ka muuqdo saxan cadaan ah iyo fiyoore iyo saxan uu ku jiro muus

Waa naag ku fadhido kursi

Meeshan waxaa taallo sariirkeedii tahay gaabi yo waxaana dul saaran biljim

Aysan waxa ay lugtaan ku jiraan jaajarro badan mid ka mid ah waxaa gacanta ku hayo nin

Meeshan waxaa yaalo sugaan qurux badan oo golalkiisu yahay blugi cadaan

Soolar oo yaalo qoraxdo